Dano ma omako ature acel dok ature man tye madwong do tye ma papat dok bene ikine ature man tye magreen manyuto ni gudongo mabeco dok ma komgi beco.

Pii nam madit matye kun bene pii man tye pii maleng adada enot ki teng pii man tye godi dok godi man tye ma apwo oromo komgi woko kun dok bene dero pa ceng tye ka lyel maleng adada i wigi

Pii madit ma dano gitye ka kwan iye kun pii nam man tye pii maleng adada dok ki i teng pii man tye godi madwong adada dok tye ma lac atika ma dano bene gitye ma gugure madwong adada.

Dano ma obedo kun tye ka pimo bongo ki lapim caji pa jami kun bene tye ka kwoyo bongo man ki carani kun carani man tye kala matar dok bongo man bene tye kala macol.

Awobe ma gugure kun gitye ka coko matafali kun mukene kicnogi kun mukene tye i bar magi weng tye me acoka me acana me awanga bene.